publicité kene fop i nanga no mbiya ina ndeta tamit no sous région fe Fidac Fiyara i kene yiin
a kon wo nanga manaam jega internet dal
i jegan internet fa ando naye ten publier a yaam yoq we sax tena ŋa an coté Dackar rin tene ŋa tan bo a ŋooyta a fiya ŋa ko mbekan no horaire ole rek te ret
comme xar xar moƴo ga tena xoxof internet fe wala wiin we soɓida ngin kene in
internet fe de a faaxa parce que xano jikoox to déplacer u kiro <noise> to ndiki ka i ndefna na na moment fa ando naye <noise> ku bugona no internet wagano jeg teen a jega a jega <hesitation> mate ɗomit na a jega mata felit na nda o topa nga mete felit na xaƴ mata ɗomit na yam mu ga ona a jega paax a jega paxeer nda o neta nga ye me paxeer ke ndef na o rok taga wo mbeku maga xoxof nda interet fe kay jega mate wageer a mbiso kiin yam xaye <noise> na cikax ina lene a moƴa yoɓana in calel ke yam ko mofa meke bo o kina xoyong no numero telephone of a leyonge kam ga produit of um bug u nangam nangam nam fi ka bo daawin to anda ye kaga jikwa to to déplacer oxiro ko mbekan no auto le rek xaƴa déplacement fe ten refka ke inoor ka no mene ret bo garage mbekit no auto le te ret kaga na ref ka déplacement of nda internet fe jeg ange xano pas ret bo Dackar to xaƴa kino xa a wagano ñako jaran kaga fop ten yaam a jega wa ndef na Dackar nde xaƴa ne i mbina bo bo mbago njikox to i déplacer oxe xaƴa awa ref waga mbiye naga ten tax de de ga publicité in bo <noise> te mbago ŋoya in bo i mbago mbisa den bagage kene te refa cikaxa le tamit nene cika le tamit nene waaga jik bagage sax to déplacer ox kiro
so communication faga wona fiyan ndi ka jeg oxa na fiya naŋo ten

so wo nam calel ke manaam a cikaxa lene o fiya wo xa cunga teen <noise> a cikaxa le xaro cinga teen
avancement avancement dal um cunga teen bo xaƴa ke i mbug ina teen i njeg teen ka xupuna nda koy ku ga ona ndaka naka yo baya fad ka maga <noise> wagiro xesa xes rek bugo fadik mana to to mboɗiro il faut ko moɗ wago genook wago dam loox <noise> boya o genuka in woy ŋeɗa roog koy yasam roga damta in bo i mbugna fadik roga fadna in maga to te yoon ka fo o wod fo barke
calel ke xa moƴoŋo fel teen
calel ke xa moƴo xamo fel teen ten refe mbanu soxla genoox na o ndaxin yam dara moƴe fel xaye o jeg soxla xaɗiro yaay xaɗiro faap xaɗiro kor xaɗiro dara korof sax wona dimle an ke i njega ten aka mu newo may in woy sante a tena rog yaam in mboy ndimm le a teen we i mbarna ndimle i ŋefe dara
intervention fum o fiya teen noke leyona nene
intervention fe um fika teen fiya teen rek ten refu ye dall kino kin a inoxa jalik o kino kina jega nanga xoxof daal ka moƴa ñof nda i ndefa nga i ndefa nga in wiin xarɓaxay kino leŋ soma jeg <noise> kino kin xana gara solicité ang <noise> kene ref soxla es <noise> kene ref soxla es waga ngamo damit no calel nda kino kin jega nga ka ñoot na calel ka a ñoot nong wo xayo ñoot nu waga de ñoot nu ten tax jeg wo soom refe na moƴ na fato jeg o ken fa jeg o jega nga o ken fa jeg rek tige yaaj <noise> o leŋ xijil ke leŋ
<noise> so produit ke wo a an de nam o an diroolum fifoy teen bo wine ane kene manaam <hesitation> mére sagar jegun
i kaga tamit ka i ŋidma teen Parba parce que den den fiya nu in formation etiquetage to etiquetage o nanga fiya etiquer le information ke warona jeg na na na na produit fa fop ka refa no etiquetage :frafe waxtu fe produire ona waxtu fe te warna fag <hesitation> ke xoɓole o o o fiya ngan xa qoɓ xa pod num wagona jeg teen o yipa nga teen fofi xa pot xa litre xa pod num waro jeg teen a ref produit naturel 100 pourcent jege dara ke ando naye a waga ngo xijil teen ludul sukur fe soom ref teen ludul matiere premiere fe

so kene nu mbina nene ngan njagino yo
i ka i njaŋin
mam nu njaŋ tun
mene Fatick i njaŋtu kene fop i njega teen formation 3 fpt Efp chambre de métier
<hesitation> ka jeg speciale ma ando naye daal wo maga waro njaŋit produit ke ne o fitan niin kene yin fop de lalaŋo quatité fe yin kene yin
kene fop ka i njagan parce o kino xe wagiro xes xes bugo an ka jangerona ad na saayu xesona o ga qas parce que leegi adna fe ka ka ñaƴ a ñaƴa la ando naye o geen wanga rek winwe ndeta ŋaƴoŋ sayu xesona qasa sutoxa yam ya i njaga yaga fone i njang tata ndiiki refe leŋte fiye o leya ngaye koye e jega num jaf leŋ rek e jaŋka tinum waxey tarde a parce roog fu feed na rek qasa sutu parce que win we ga ŋëstu oxa <noise> développement fe ka ñaƴ

te fiiye in in ka i den produit kene de mbisida in ken ke i ŋena nda ten moƴanu den ke ke ke de soxla kede mbisida in formation ne nu mbina mene ka i leya den i njika na nuun xa kanet ga leye i njike xa kanet xa fasaɓ keke i njika yo yere te fiye o ga oxa inoor na bo ta bitim rew a gar a wabda in kaga in koy i soxla a produit den ka de mbisi da in meke to ande produit ka de mbisi da den den sax mbugiran te fiye o kino kin ko waro yoqox no coté laga meke produit fe ina ŋoxan yam a refa nga fasaɓ le mane xoox tel o xoxin xob dan na xoxof lilin fiya na xoxof produit yipire teen ludul sukur ludul nana o waag no conserver bata jeg xa qol ɓeta fo leŋ ando naye xano waag no utiliser a yaag koy anda ye ka ga njiriño
kaga anda ye o meɗo ka ana xaro leya no wiin we ando naye a meɗa yo a njiko yo kene
ñako ando xoxof rek
to njike yo xa kaneta xe
ñako anda xoxof soom yam ke o keke ke kinoxe jala a jal tin maka o an xile produit in keke a a xote wo anda xile xeke wage wage wandik produit chimique pour a yipan no produit mam i ŋotid kan wokoy bugiro kaga ndax bala o ndaya we jik jikan kam na na no bitkola to we ando naye den na njalan a ngara nga meke a profite oxa no ke i njeg na a ŋota ŋaan a mbisin a ŋela ndeta ŋenanin a ɓaat ŋo num tida ten o moƳ ŋo jikoxo ten ka moƴ na chere
so nuun produit ken nu mbiya yo comme moɗel ne nu mbiya yo oxum na coxana nuun
moɗel in keke taxar kene roog fe fudin na
so nuun na ndeta mbaɗino yo ndi wiin na
ɓoɓ ne in marché fe soom i njiktan ande a refa nga koko ke ke widna Fatick a ndeta nga ngisik a njikwa nang a jirwan kam marché fe o jik maga kaga somo de
fo najo ke yiin fop no marché fe nu njik tan

nda nuun comme genre nu mbaag a ŋoxa yo ay najo yiin kene yiin fop ando naye nuun kene fop nua eet ko mbiya noyo
ga iro fasaɓ la mate genuna ka i ndufa fasaɓ ye wo ga ana xoxof ka i ndufa men fasaɓ ka i ndufa meen pursin ndiŋ ne ren koy ten mene anda ye mene xuro ka maya fofi te fiye foof le ka may ten tax fasaɓ ke genwal fe fop ka ka ka fi ka xon yaam a refa nga a ñaawin fop i nduuf an mene nda andaye fof le refa ngaŋ mene to jeg ke maata xayna fof le ren moom ten nanu nan neen ndiŋ ne ren moom ndiga ne e ne fof le maya nda kene yaq na ten xupu kete xenan na yaam ga a pasaɓ ka mate ŋena kene fop ka i ndeufan fasaɓ rano fasaɓ yaxgu kene i mbamir neke fasaɓo nana i mbima xanja fi maga pursiin kene fop ka i ndufan
kanja yo ka foga no ke nu mbiya yo

so ne de consentrer toxa nene a xisit neen nuna nam nu mbiya bo
njawin soom jawin soom
aa <laughs>
njawin soon
kon gan njawan nene
ka i njawan de ka jaweel soom o xob danga ɓek jawin yip sukur sukur fe koy tena conserver an ludul limoŋ fe yipona ten
jus keyo neen
jus keyo limon soom retu teen jus fu ga ona citron fe na xupa
so gan njawino yo
ka jawel
fop
fop ka jawel
so coco ke ga am meen

nam nu ŋenan tan kan njeŋ usine ndi
i njege usine de xa ɓay ina xene na njalan xa ɓay ina xene na njalan de leŋ ka usine na jala ludul mixeur mixeur leke o mixé ta jinjeer fe ke yoqna fop xa ɓay ina xana na njalan
so kene keene nu yipa no jeus fe yin xaƴum gan coxelo ten wala gen njegoyo xa fournisseur kene yiin ando naye dena et ko coɗa nuun
matiere premiere fe matiere premiere fe ka i njikan no marché fe rek ka i njikan no marché fe soom de xaƴa o financer el ret jikik mbit o reta fo moyen de bord of ludul suum keke ando naye kaga moom ka njikan rek njikwa ti nin nene suum ke moom o xay inora bota jawbe kaga moom i mbiye teen dara ka i njikin nene njikwa tinan rek nda kene fop ka transfomer el limon fe xa limo doom fen o jika presser in
so kene bonu njawano yo mene nu njawtan ndi pin ka nu njaw tan
ga iro gaz ola xaay kalerale xay
so kene fop mene nu mbi tan
fop mene mene a fiiqa
gan njego ay *
fiiq moom a fiyaan nda koy i njege mbiño lakas mene i njegu ka i ŋeɗa koy xa damit na in bo i mbago mbi parce que me me o transformer ta wariro wago jikkorta meen ko waro jeg ma o jalta jeg ma o transformer ta jeg ma a ma stocké a nda koy kene fop i njegiran ga a ne i mayit na bagage nda kene fop manque de moyen yo rek nda in woy ŋeɗa <hesitation> chambre de metier fo Ong lu waag na damta in rek bo i ɓato ɓaat meke kene lakas ando naye xan i mbago njeg ma ando naye xan mbago njikora maaga njalta mene
<hesitation> so wo produit kene nawo managa jik wan no supermarché kene yin Auchan ke ke yin keene yin
supermarché ke fo Auchan ke koy i mbaga fule njikox maga yam autorisation Fra le tant que jegiro autorisation Fra la allit na ye produit of feke produit fa ando naye a waga sutu wagiro jiku na Auchan ke ka i ŋeɗa roog koy nuun fo we nan na fo nuun fo we mbaag na ndamta in de ndamta in bo i mbago njeg autorisation Fra bo i mbago puskile ino na Auchan ke mbit no grande surface ke parce que kaga ka refa no ka ando naye no développement fogu nda moom mbiño leŋ soom jikora meen ludul oxa xoyonga o wago jikokin a jega koy wa ando naye ne ndeta teen kaga fopnda pour jikoox no grande surface ke il faut que o jeg autorisation Fra i ŋeɗa koy nu ndamta in parce que o kinoxe o financer angan xalis so mbit o mbisidin materiel to jege autorisation Fra yo bo ɗik mate re ina xana bouger o ndik i ŋenda daal nu mbata na in no coté lene kunu mbaag na teen mbit kunu njega wanu mbokatid na in no mbokata in fo waaga de ndamta in nda dal wa wa wa Parba daal i ŋudma den

so nuun nuna njega